Suñu njeetu réew ni koy wax adama baro taxaw ak ay nit di joxente ak benn kóor bu sal ay yere yñul ak yere you weeck.

Gër fajgat bu nekk ci lapataan di dax di dem jakkal rokk ay nit.

Jigéen bu lett ti balle yi wàcc ci gannaw mu takk ñaari jaaru ci noppam sëgg di wone ay lettam.

Nekbu rafat bari ay lamp ay taabalyi weex ak toogu yi mag am palaa ci lekkeekaay ay këddu yépp ñoo fanekt.

Ay xalee goor liñu yu taxaw am kenne kuy ree ci ñam am ñu ekkti seeni baaraam ndey am kenn ku sol ngenn so ci ñoom.

Nyeeti góor yu taxaw, sol ay seerr nyere serign teey chikëtu beye di ko xoor, kenn ki mu ngi senn jakkarlo beye bi.

Haleh bu jigeen bu sol chaxe letu leti yu wacc de retan karaw buñ ñuul te caxti leti moccaloñ ku.

Jaaru yu gujju tarafet am ay kuloor yi bokk amna kuloor bu bla amna bu nax bu toy amna bu ci ngoom.

Neeti auto yu maag yi weex yu toppalaante benneen auto bu maag bi mungi taxaw di garaate suuf bi am geemeñ bu am ay weñyu sew ci caad.

Neg bu mag buñuy dalal ay gan ñi tudde gog neeg kontante gaññi daf ko seng bi dafa bola.

Ay gorop ci bare taxaw, ñi toppu ci kaw ooto, suñ njeeti réew di Adama Barrow nekk ci biir ootobe di ekite ay loxoom.

Ay net yu taxaw jàkkaar look ay bagaat ci lekk di damen ki binegar tamate dhew leen sabla maalo.

Goor bu took daf ay lëtte ci boppambe takk montor ci laxo jàmmayam tiemekoro jàkkaarloo.

Neeg bu maag am ay bunta garab yi magg tiim ko am ay banxas yi gudda ay picci taxaw seni kaw.

Rojo bu singom am antel kay butom yu ndaw ak benn butom bu mag.

Yoon bu ña dëfore ay ant ay gërab yu guddu wërko ci yoon boobu ñu koy wassala.

Akmarto am jàpbukaay bunu ay kele turnawes ak linuy nattée.

Kele bu weex binu teg ci kaw loxo ci seefu loxo bi amna xara yum fa nekk yu def nuol bu la ak sokala.

Gaal bu am masin, ay togekaay, taxaw ci géej bi, nju takue buum.

Naari paket yu taxaw dendoog ay mburu yuñu tekk ak saako ngi dendoog ak ñoom.

Nyaari dalla yi weex benn bi ñum ko taxawal ci kaw penen bi ñun leen teg ci kaw lu ñul ci kaw dàll bi am nala fay melax.

Téere bu nu bindi réer ak gés. Ci tére bo bu am na nataalu bénn jiggeen bu hees bu chi nekk.

Nekk bonu dafaree ay xanxa mu am ay palanters am na ay niit yu taxaw ci wetam amna benen sered bu tegge ci boori nekg bi.

Pangket bun def yi ball bu weeh, tek ko ci kaw palaat bu weeh. Mu den ndug benen sous bun ñi toogg def ko ci benen palaat bu weeh dugal kudo ci biiram.

Ay jigéen yu sëgg ñen ñi taxaw ci palasu ndox ñuy tutu ay garab.

Pichu bu am gémen gu gudd ak genn gu gudd am ay karaw yu weex ak yunu taxaw ci kaw gob suna bi di xoole.

Ay fer yiñu tiyeet ci laxo te niroo wuñu amna yu xonko amna yu bola amnayu ñax bu tooy am nayu nete amnayu weex.

Ci ñu njiiti rew daxaw tie tiire diko jox beneen waay salire bu mag ak mbaxana bu ñyul.

Ay jiggéen yu sol ay yëre cosaan takke ay per ci sen yarame yi ye ci boppye ye ci baateye ye ci loxo ye de feecce.

Ay nit yu tahaw tiye ay baggaas ci ndëggu, yi demay niki diwleen, malo, ganar, mutardd, sablé. Jël palaat bi tekko ci kaw saaku bi.

Lemong bunu dagg tekko ci kaw caas bi dël ay ji njar dendale ko caas bi di njar yuñu xoallewul.

Gigeen bu taxaw, jàppu ndigam di reeh, tiyeh sagam bu sokohlat, def musóoram, sol garaam.